Bineensota manaa jechuun kanneen nama wajjin madaqanii jiraatan, nama wajjin kan jiraatan, namoonni kan itti gargaaramu, kan itti fayyadamu jechuudha. Bineensota alaa jechuun ammoo kanneen bosona keessa jiraatan, kanneen farra namaa ta'uu danda'an kan of keessaa qabanidha. Akkasumas immoo daawwannaa turizimiitiif kan ooluu danda'an jechuudha.

Nyaata jechuun kutata bu'uura jireenyaa keessaa isa tokkodha. Innis dhalli namaa dachee kanarra jiraachuudhaaf nyaata fayyadama. Nyaati fayyaa keenya ijaaruudhaaf, qaama keenya ijaaruudhaaf akkasumas qaamni keenya dhibee garaa garaa akka ittisuuf kan gargaarudha.

Hawaasaa fi Maatii Hawaasaa jechuun gurmuu uummata gara garaa, gurmuu maatii gara garaa yeroo walitti dhufee jiraatu 'hawaasa' jedhama. Maatii jechuun immoo gurmuu hidda dhiigaa qaban, kanneen akka Abbaa, haadha, obboleettii, obboleessaa fi abbeeraa, akaakayyuu kan of keessaa qabu dha.

Ogummaa fi aadaa jedha waantin argaa jiru. Akkam namatti tola! Ogummaa jechuun beekumsa, dandeettii , gahumsa namni tokko qabu uumamaan yookaan jireenya isaa keessatti kan barate. Aadaan immoo bartee yookiin amaleeffannaa saba tokkooti.

Kitaabotni, matseetii fi gaazexaawwan maddeen odeeffannooti. Odeeffannoo dhala namaaf qicuu keessatti gahee guddaa qabu. Kanaaf kitaabotni, matseetii fi gaazexaawwan faayidaa guddaa qabu.

Amantaa jechuun karaa ittiin namni jiraachuu waaqayyoo yookiis immoo amantaa waaqayyo irraa qabu ittiin mirkaneessudha. Addunyaa keenyarra amantaa gosa garaa garaa jira. Kanaaf amantaan ilma namaatiif baay'ee barbaachisaadha.

Oomishaalee suuparmarketii jechuun wantoota adda addaa kan of keessaa qabu; oomishaalee gosa garaa garaa kanneen nyaataaf oolan, akkasumas immoo uffannaafis kan ta'an, kan nama fayyadan kan of keessaa qabate oomishaalee suuparmarketii jenna.

Wanti akka faashinii nama gammachiisu jira! Hin jiru! Faashinii jechuun wantoota yeroodhaa yerootti yookiin baraa baratti haareffamaa, akkasumas immoo qulqullinaan dabalaa deeman kanneen nama fayyadan faashinii jenna.

Ji'oogiraafii fi seenaa Ji'oogiraafii jechuun muummee barnoota kanneen waa'ee lafaa akkasumas uummataa heddumina uummataa qo'atudha. Seenaan immoo waa'ee waantota darbanii kan qo'atu yeroo ammaatiin walitti fidee hariiroo isaanii kan hubatu muummee barnootati. Ji'oogiraafii fi seenaan ajaaiba!

Waanti asirratti argaa jirru, innis maalinnii, Meeshaalee manaa. Waanti akka Meeshaalee manaa jiraa? Meeshaalee manaa jechuun kanneen namni mana isaa keessatti itti gargaaramu, nyaata bilcheessuuf akkasumas teessuma, akkasumas immoo kan ittiin jireenya isaa gaggeeffatu Meeshaalee manaa kana.

Seera kabachiisaa. Seera kabachiisaa jechuun namoota dambiiwwanii fi seerota ba'anii jiran kabachiisan kan rawwachiisan. Seera kabachiisaan seera kabajuu qabaa, seeras kabachiisuu dirqama isaati. Seera kabachiisaan kanneen uummata tajaajilanidha.

Hawaasa jechuun walitti qabama maatii garaagaraa jechuudha. Maatii jechuun immoo kutaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee walitti qabama namoota walitti dhufeenya qabanii yookiis fira ta'anii jechuudha.

A hahaha haha Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa jechuun wantoota (meeshaalee) namoonni mana keessatti hojii garaagaraatiif itti gargaaraman, itti fayyadaman, meeshaalee manaa jennee waamna ahahahaha.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun iddoo namoonni tokko da'annaa godhatee jiraatudha. Manni wantoota garaa garaarraa hojjetamuu danda'a. Biqiltoota yookiin mukkeen irraarree ni hojjetama. Manni bu'uura jireenyaati.

Kan nuti argaa jirruu bineensota manaa fi bosonaa jedha. Bineensota manaa jechuun kanneen nama waliin madaqanii jiraatan jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen daggala keessaa jiraatan kanneen jireenya isaanii bosona keessa godhatanii jiraatanii jechuudha.

Waantin asirratti argaa jiru kun ispoortii jedha. Ispoortiin baay'ee tokko nama fayyada. Ispoortiin adeemsa namni tokko osoo beekuu, osoo hin beekiin ittiin qaamasaa sochoosatu, ispoortiin bashannanaaf, dorgommiif, fayyaadhaadhaaf hojjetamuu danda'a.

Manaa fi Mana Jireenyaa: Mana jechuun iddoo itti namni boqotu, jiraatuu fi dahannaa isaati. Mana malee jiraachuun ulfaataadha. Manni jireenya namaatiif barbaachisaadha.

Amantaa jechuun adeemsa namni tokko ittiin waaqayyoosaa wajjin walitti dhufuudha. Hariiroo ittiin namnii fi waaqayyo ittiin uuman amantaa jedhama ajaa'iba amantii!

Hojii jechuun dhalli namaa yeroo dachee kanarra jiraatutti jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf, akkasumas immoo dachee kanarra jiraachuudhaaf jechuudha, waanti inni hojjetu, ifaajjii inni ifaaju sun hojii jedhama.

Geejiba fi konkolaataawwan waantin argaa jiru Geejiba jechuun adeemsa namni tokko iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'udha. Konkolaataawwan immoo adeemsa yookiin teekinooloojii namni tokko fayyadamee gara iddoo biraatti ittiin godaanu konkolaataawwan jennaan.

Ogummaa jechuun dandeettii ga'umsa namni tokko uumamaan yookiin immoo yeroodhaa yerootti horachaa adeemedha. Aadaan immoo barsiifata hawaasa tokkooti. Faayidaa guddaas qaba. Ajaa'iba!

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan maddeen odeeffannooti. Namoonni odeeffannoo haaraa ta'e yookiin immoo seenaa garaagaraa irraa argachuu danda'u.

Uumamaa fi naannoo Uumama jechuun kanneen harka Waaqayyootiin hojjetaman, kan namni itti hin buune jechuu dha. Naannoon immoo iddoo Murtaa'aa ta'e kanneen hawaasni garaagaraa itti walitti qabamee jiraatu jechuu dha. Ajaa'iba!

Manaa fi manni jireenyaan dahannaa nama tokkooti. Iddoo dahatee jiraatu, hojjetee, dafqee, dhama'ee, galgala iddoo itti galu mana jireenyaa jenna. Manni jireenyaa, bu'uura jireenyaa nama tokkooti. Jiraachuuf namni mana qabaachuutu irra jiraata.

Amantaa jechuun karaa ittiin namni uumaasaa ittiin galateeffatu waaqa isa uume kan ittiin galateeffatudha. Addunyaa kanarra amantaa gosa garaagaraatu jira.

Ajaa'iba wantin asirratti argaa jiru kun! Oomishaalee suppermaarketti Oomishaalee suppermaarkettii jechuun oomishaalee yookiin wantoota garagaraa kanneen uffataaf, nyaataaf, ijaarsaaf kan oolan iddoo itti argannu dha.

Hawaasa jechuun walitti qabama namootaa iddoo tokko jiraatanii namoota gara garaa jechuudha. Maatii jechuun immoo walitti qabama namoota hidda dhiigaa qaban fira ta'ani jechuudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun wantoota garaagaraa oomishaalee garaagaraa kanneen bifa qindaa'aa ta'een bifa hundumaa argachuu danda'een kan dhiyaatudha. Oomishaalee suupparmaarkeetii kanneen nyaataaf oolan uffannaaf oolanii fi kanneen kana fakkaatanof keessaa qaba.

Waantin argaa jiru, geejiba turizimii fi immigireeshinii jedha. Geejiba jechuun adeemsa namni tokko qabeenya qabu, iddoo tokkoo gara iddoo biraatti sochoosudha. Turizimii jechuun immoo iddoolee yookaan hambaalee seenaa daawwatamuu danda'an kanneen nam-tolchees yookiis kan uumamaa ta'uu danda'u. Immigireeshinii immoo adeemsa namni tokko biyya isaa dhiisee gara iddoo biraatti ittiin socho'uudhaa. Ajaaiba!

Elektirooniksii jechuun teekinooloojiiwwan dhala namaatiif yeroo ammaa kanatti baay'ee barbaachisanidha. Isaanis kanneen itti odeeffannoo dabarsuudhaaf, dhimmoota gara garaa ittiin dabarsuudhaaf kan fayyadanidha. Kanaaf faayidaan elektirooniksii baay'ee namatti tola! Ajaa'iba elektirooniksiin!

Giddu gala bashannanaa Giddu gala bashannanaa jechuun iddootti namoonni baayyee bashannanan haara galfatan , bohaaran, iddoo itti namoonni bayyeen boqotan giddu gala bashannanaa.

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota biqiltootaati. Isaannis kan nyaataaf oolaniidha. Qaama namaa ijaaruu keessattis faayidaa guddaa qabu. Baayyee namatti tolu akkasumas baayyee qaama namaa ijaaru.

Dhugaatiiwwan Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'aa namoonni fayyadaman qaama isaaniitiifis, fayyaa isaaniitiifis kan fayyadan akkasumas immoo ittiin of bohaarsuuf garuu kan nama macheessan kan fayyadaman dhugaatiiwwan jennaan.

Meeshaalee barreeffamaa Meeshaalee barreeffamaa jechuun namoonni yaada itti dhagaahame, waan itti dhagaahame fi waanta uumama irraa naannoo fi naannoo irraa baratan ittiin waraqaa irratti kataban Meeshaalee barreeffamaa jedhamu.

Geejjiba jechuun adeemsa namni tokko qabeenyasaa waan qabu tokko iddoo tokkoo gara iddoo biraatti sochoosudha. Konkolaataawwan jechuun immoo konkolaattota kanneen adeemsaaf fayyadan, geejjiba keessatti waan murteessaa ta'an, teekinooloojii haaraa, teekinooloojii baay'ee fayyadanidha konkolaataawwan.

Faaya jechuun wantoota miidhagina qaama namaatiif akkasumas immoo miidhagina wantoota garaagaraatiif kan oolanidha. Faayi dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha.

Bu'uraalee misoomaa Bu'uraalee misoomaa jechuun kanneen uummata tajaajiluu dhaaf ijaaraman, hojjetaman ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf Karaa yookaan Daandii, Mana yaalaa akkasumas Manneen barnootaa ta'uu danda'u. Bu'uraalee misoomaa. ajaa'iba!

Seera kabachiisaa jechuun dambiiwwan, seerawwan, mootummaadhaan bahanii jiran kan kabachiisu kan eegsisu akka namoonni nama biraa hin jeeqne yookiin immoo hoggora akka hin kaafneef kan kabachiisu seera kabachiisaa jennaan.

Giddu gala bashannanaa Ajaaiba! Giddu gala bashannanaa giddu gala bashannanaa jechuun iddoo namoonni itti bashannanan , sammuu isaanii bohaarsan iddoo itti haara galfatan.

Meeshaalee miidhaginaa. Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee namoonni miidhaginaaf yookiin faayaaf, bareedinaaf itti fayyadamaniidha. Meeshaaleen miidhaginaa namoota addaa addaatiin haala addaa addaatiin fayyadamuu danda'u. Meeshaaleen miidhaginaa iddoo garaa garaatii bitamuudhaan namoonni waan fedhan ittiin miidhagfachuu, bareeffachuu danda'u.

Waantin asirratti argaa jiru Kun, barumsa jedhama. Barumsa jechuun adeemsa namni tokko wallaalummaa irraa , doofummaa jalaa gara beekuutti beekuutti ittiin dhufudha. Barnoonni mana barnootaatti laatamuu danda'a akkasumas jireenya isaanii irraa barnoota argachuu danda'u. Barnoota ammas barnoota, ajaaiba!

Kuduraalee fi muduraaleen gosoota biqilootaa keessaa isaan tokko ta'anii kanneen nyaataaf oolanidha. Fayidaan isaaniis guddaadha. Fayidaa guddaas qabu.

Hawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun walitti qabama uummata garaagaraa jechuudha. Uumanni garaagaraa yookiin maatiin garaagaraa walitti qabamee hawaasa uuma. Maatii jechuun immoo walitti qabama firoottanii fi hidda dhiigaa qabaniin maatii jennaan. Fakkeenyaaf abbaa ta'uu danda'a, haadha ta'uu danda'a, obbolaa ta'uu danda'a. Ajaaiba!